Ombaanga yoBank Windhoek oya gandja omilandu kaayakulwa yawo ndhono ye na okulandula momwedhi Desemba. Ngele kaye na iimaliwa naya kale momagumbo. Inaya gandja uuyelele wawo woombaanga kwaa mboka taye ya dhengele taye ya lombwele kutya oya sindana iimaliwa yontumba. Yo naya longithe iimaliwa yawo momukalo omuwanawa, inaya longitha po ashike iimaliwa ayihe.

Uuyuni sho wa putuka nehumo komeho lyayi pombanda, aantu ihaya ya lula we iimaliwa noonyala ashike ohaya longitha uushina mbono uuna omuntu a tenteke ko iimaliwa ohaka tameke oku yalula iimaliwa ko kene etake muulukile omwaalu gwiimaliwa mbyoka ka yalula.

Oositola odhindji dhiikulya nosho woo dhiikutu ngaashi ooshoprite nopepa dhomoshilongo shetu, uuna shuuka pomatango omanene evalo lyomukulili, ohadhi kala dha tsilika iinima tayi tayima nawa, tayi hambelele evalo lyomukulili.

Mondoolopa yaShomeya ohamu landithwa iikwamboga kombiliha lela. Uuna omuntu a hala okutota po ongeshefa ye yokulanditha iikwamboga, oha ka landa iikwamboga mehwata kondoolopa ndjika.

Oombanga yotango yopashigwana otayi kumagidha opo aayakulwa yawo yashonopaleke okuhehela iimaliwa. Ya hehele ashike uuna yewete kutya oyeli mompumbwe lela, yo taya lalakanene oku shunako iimaliwa yaantu mbala.

Omahala gomangeshefelo ogendji moNamibia oge na uushina wokuswayipa, opo uuna omuntu gontumba keena iimaliwa koomuma, ota vulu ashike oku landa nokakalata ke komayalulilo gombaanga.

Ombaanga yoStandard Bank ohayi vulu oku gandja iimaliwa komahangano gomaudhano. Opo aantu ya kuthe ombinga nomathigathano guudhano ngaashi uuthanguthangu, omatanga noshotuu.

Aantu oya pumbwa okulya iihulunde, opo omalutu gawo gakale taga vulu okukondjitha omikithi, ya kale yena uukolele, omandjandja opo ga nyanyagule po nawa ikulya ye omuntu kaa kwatwe kombato.

Momagumbo unene tuu gomondoolopa ohamu kala mu na iipundi yokukuutumba mbyoka haku ti wa omatyofa ge li mondunda yokukuutumba. Ohamu kala okataafula ke na iihulunde yomaludhi ga yooloka.

Ombanga yotango yopashingwana ohayikala aluhe nokukunkilila aayakulwa yawo opo ya kale yakotokela omakengelelo ngono ngaya pombanda moshilongo shetu.

Oshilongo Namibia sho shali sha gwanitha oomvula omilongo ndatu dhemaanguluko. Epangelo lyaNamibia pamwe nombaanga yokulonga iimaliwa moNamibia oya tokola opo yandulukepo oshimaliwa shi na omathano gaaleli yatatu mbono yali yalele okuza pethimbo mpono sha maanguluka.

Ombaanga ngaashi yo Bank Windhoek oye shi ningile oshipu kaayakulwa yawo opo ya vule okupula omapulo gawo kombinga yomayakulo pokashina kopondje koshali.

Moositola omuna oolaka, oolaka mono mwa pakelwa iinima yomaludhi nomaludhi. Ohayi kala nee ya pakelwa shi ikwatelela kutya mbino oyoludhi luni, omo nee omuntu ha ende to kongo shoka wa hala ngoye toka dhengitha peshina.

Miilongo yimwe mbyono ya huma komeho shinene kamuna aaniilonga yopomashina meesitola, omuntu oho kutha ashike shoka wa hala okulanda ngoye mwene, toyi peshina ndele twiikwathele ngweye mwene.

Oositola dhimwe ohadhi landitha oongaku ohadhi landitha ne oongaku kutya oongaku dhoomeme, oongaku dhootate, oongaku dhomaludhi nomaludhi, oongaku dhomukowa, oongaku dhiitapa nosho tuu.

Ombaanga yoNedbank ohayi vulu okugandja omagano kaayakulwa yawo nenge yi gandje omagano kuunona wuuthigwa noshowo uunona mbono wa talika ko kutya owa za pomahala nenge momagumbo ge na onkalo tayi nyengana.

Opena oositola nkene dhi lipo, omalalakano gawo nenge iilandithomwa yawo oondjato. Oondjato nee dhopeke, oondjato dhiikutu, oondjato dhomambo nosho tuu, wutya nee oondjato dhoomeme, oondjato dhoshitate nenge oondjato dhuunona.

Aantu mboka yena uunongo kamana ohaya vulu okuteta omiti etaya etapo iihongomwa yayoolokathana ngaashi iitaafula, iipundi nosho tuu.

Oositola dhimwe dhomoshilongo shetu ngaashi ooFreshco, oositola ndhono ha dhi landitha unene iikwamboga, hadhi landitha iihulunde kombiliha lela.

Oositola dho moshilongo shetu ngaashi oShoprite, oWoerman block noonkwawo dha gwedhwapo ohadhi kutu aaniilonga yoku longa pomashina, aaniilonga yoku pakela moolaka mbono haya pakelemo iinima noshowo aaniilonga yoku opaleka ositola opo yikale ya yela.

Ombaanga ngaashi ombaanga yotango yopashigwana ohayi kunkilile aayakulwa yawo opo kaa ya gandje uuyelele kombinga omauyelele gawo goombaanga ngaashi oewallet.

Oombaanga dhomoshilongo shetu ngaashi ombaanga yoBank Windhoek ohayi vulu okugandja iimaliwa komahangano go ku dhana omatanga opo gakuthe ombinga muudhano wontumba taga vene iimaliwa.

Iipilangi ohayi longithwa okuninga iinima oyindji ngaashi iitaafula, iipundi noshowoo oosikopa dhoku tsilika iinima ngaashi omambo, iikutu noshotuu.

Oositola odhindji dhomoshilongo shetu ngaashi oWoerman brock, oShoprite, oChoppies noSpar, ohadhi kutu aaniilonga yi ili noyi ili nokutya oyo ku longa pomashina, oyo ku longa moolaka nenge oyo ku opaleka ositola, opo yi kale ya yela.

Yamwe yomaakwashigwana aaNamibia, opo yi ikongele iiyemo, oye e ta po oongeshefa dhawo dhokulonga nokunduluka po iipundi, mbyono yafa omatyofa, taye yi landitha koosikola nosho wo kaakwashigwana yamwe wo mboka ye yi hala.

Ombaanga yonedbank ohayi gandja omukuli kwaa mbono ya hala okulanda omagumbo ngoka yatsa ondjodhi okulanda ihe ka yena iimaliwa ya gwana pethimbo mpoka.

Oombaanga nenge omahangano ga yoolokathana ohaga vulu oku gandja omayambidhidho gopashimaliwa, okutya nee okaanasikola mbono nande oya li yeshi enditha nawa miizemo yawo yokomumvo, opo ya vule yaka tsikile nomailongo gawo kiiputudhilo yopombsnda.

Ombaanga yoStandard bank oya gandja eyambidhidho lyoshimaliwa kaanuulema. Nelalakano opo ya kuthe ombinga methigathano lyokutondoka oshoka oya itaala kutya uulema itawu ti kutya omuntu ita vulu.

Oshi li sha simana opo aalumentu ya zale omapaya moombunda dhawo oshoka ohage ya kwathele oombulukweya dhawo kaa dhigwe mo. Pamuthigululwakalo gwoshiwambo uuna omulumentu e na omukadhona iihumbata, iha zala epaya uuna shu uka poomwedhi dhokupulumutha oshoka anuwa ota mangele mo okanona.

Momayalulilo gombanga aanilonga hayo unene haya longo uuna taya yalula iimaliwa oyindji. Ihe yalula kenyala oheyitula mokashina manga akuutumba konkene ndele takepe omwalu koyene kutya okayalula iimaliwa ingapi.

Sho eliko lyoshilongo lya ya pombanda aantu mboka ye na nale iilonga ngaashi mba haya longo moombaanga yoBank Windhoek oya pitikwa, opo ya kale ye na oongeshefa dho pombambo dhi ya etele iiyemo ya gwedhwa po, oshoka iinima oya ninga ondilo nosho tu.

Aaniilonga yomoombaanga ihaya longo we nuudhigu uuna taya yalula iimaliwa. Ohaya longitha uushina wokuyalula iimaliwa. Ohaa tula mo owala iimaliwa ko okashina otaka tameke okuyalula kokene, opo ka kwashilipaleke omwaalu gwiimaliwa mbyoka ya tulwa mo.

Monale ndishi ngele omuntu a hala uuyelele owundji kombinga yomayalulilo gombaanga, okuna okuya mombaanga onene. Mopaife otavulu ashike okushininga pokashina kopondje ngaashi kombaanga yoBank Windhoek.

Opuna oositola dhimwe nenge omahala gamwe gomalandithilo gena ashike kutya ohaga landitha shike kondandalunde okutya nee oondjato, omagala noongaku niikwawo yilwe yagwedhwa po.

Miilongo yimwe ngaashi Tanzania iimaliwa oya longwa nenge ohaya longo iimaliwa yi li mumwe kashi shi ngaashi moNamibia mu na owala iimaliwa ngaashi ethele limwe, omathele gaali ge li mumwe, ihe kamu na omathele gatano ge li mumwe.

Miilongo yimwe mbyono ya putuka noyina ehumokomesho lyili pombanda kamuna aanilonga mbono haya longo pomashina ihe omuntu ohoyi ashike peshina ngoye mwene wukiikwathele nowuka dhenge oshinima shoye shoka tolanda.

Aanilonga yomoombanga ngaashi oBank Windhoek, otaa vulu oku kiikongela iiyemo yimwe ya gwedhwapo konima yiilonga, ngaashi okuthaaneka omathano nosho tuu.

Aantu yamwe ohaya dhiladhila nawa manga inaaya tameka okulongitha iimaliwa yawo. Ohaya tameke nee noompumbwe ndhono dhina oshilonga oshinene opo yaka tsikileko naandhoka hadhi vulu okutegelela opo kaya ilye ominwe uuna yamana nale okulongitha iimaliwa.

Oositola dhiikulya oshowo dhiikutu ohadhi kutha po omwaka /ehala onene gu hena iilonga moshilongo shetu, molwaashoka aanasikola mbono yamana omailongo gawo ihe kaye wete iilonga otaya vulu oku kalonga moositola ndhika manga ya tegelela iilonga yoonzapo dhawo.

Mopaife uuna aantu ya hala okutula iimaliwa yawo komayalulilo gombaanga ngaashi ombaanga yaVenduka, ihaya pumbwa we okuya mombaanga onene opo ya ka tule iimaliwa mbyono komayalulilo gawo gombaanga. Ihe ohaya vulu okulongitha uushina mbono uushona wo pondje.

Maggie Rose Jacob okwa li a sindana, oondola eyovi dhaNamibia noEasy Wallet mesiku lyohole. Okwa halelwa omahalelo yambeko kombaanga yaBank Windhoek, nokwa li a pandulwa sho eyi ulikile ohole momukalo omupu.

Ombaanga onene yaNamibia oya longulula iimaliwa yimwe iipe, iimaliwa yomafo nosho woo iikukutu yiilile kwaandjoka yakalapo shito.

Omatyofa iipundi yopashinanena mbyono yalongwa yina iitenda yina omafulalafula noshowo iiyata opo yikale iipu .mo Namibia ohayi landithwa moositola ngaashi o Nictus oshowo oFurnmart .

Monale ndishi ngele owa hala oku longitha nenge oku mona uuyelele kombinga yombaanga yoye oho yi ashike kombelewa kokwene, ashike mopaife oto vulu oku longitha ongodhi yoye yopeke ngele owa hala uuyelele kombiga yoma yalulilo gombaanga yoye.

Oositola ndhono hadhi landitha iikutu ohadhi landitha woo noongaku. Pashiwambo ngele omuntu okweku landele oongaku, nena nakulandelwa oongaku osha talika ko kutya oha hadhuka po nenge a hedhe kokule ngono e mulandele oongaku.

Aantu yamwe opo yiiyetele po iiyemo, ya monesha shomondjato, ohaya kunu uumeno woku opaleka pomahala gontumba nenge megumbo lyontumba. Ohaya kunu wo oongala, etaya landitha kaantu ya yoolokathana mbono yena ohokwe noya hala uumeno.

Sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho naAfrika taya tapa ko omuthigululwakalo gwaaEuropa momagumbo gamwe gaawambo paife omuna iitafula mbyono haku tiwa iitafula yuulalelo mpono aanegumbo haya kuutumba e taya li uulalelo pamwe.

Oombaanga dhimwe ngaashi oBank Windhoek ohadhi vulu oku unganeka oohungi dhonomenawina mpono ta ye ya ya kundathane kombinga omayakulo ga yoolokathana ngono haga gandjwa kombaanga ndjoka.

Moositola odhindji dhomoshilongo shetu ngaashi oSpar odhina aaniilonga ya yoolokathana. Aaniilonga yopo mashina, aaniilonga yoku pakela moolaka, nosho wo mboka aakwateli komeho ya yakwawo.

Miilongo yimwe ngaashi oshiindalongo Angola omuna oositola nenge omahala mpono hapu landithwa iinima ngaashi oongaku mehwata, naanangeshefa mba ya hala okulanditha ohaya ka teka iilandomwa yawo koositola ndho.

Oositola ndhono hadhi landitha iikulya, iinima moolaka ihayi pakelwa mo shike nkene ya pakelelwe mo, ashike opu na mbono haye ya okuyi tala ethimbo nethimbo, opo ya tale kutya omasiku gawo gokufelefala oge li ko uunake, yo ya vule okuyi kutha mo moolaka ngele oya felefala.

Muuyuni wo ngashingeyi, iimaliwa oya simana noonkondo. Iisimpo oyo ha tu longitha oku landa nokugwa nitha po oompumbwe dhetu dha kehe esiku. Epangelo lya Namibia pamwe nombaanga ndjono hayi longo iimaliwa oya lundulula iimaliwa ye yeeta momukalo gumwe omupe.

Uushina wokunana iimaliwa awuhe wopondje, wombaanga adhihe kutya oBank Windhoek, Nedbank nosho tuu. Oha pukala aluhe pwagamenwa, oha pukala puna omukeeleli gomaliko. Uuna puna omuntu ngono tanyengwa okulongitha okashina hano otavulu okwiithana omukeeleli gomaliko opo eye emukwathele.

Oshilongo shetu Namibia sho sha gwanitha oomvula omilongo ndatu, epangelo pamwe no mbaanga yoku ninga iimaliwa oya tokola opo ya ete po oshimaliwa shefo shoodola omilongo ndatu. Oku na aaleli yatatu mbono ya lele Namibia oku za pethimbo oshilongo sho sha maanguluka.

Mopaife iiti oha yi vulu oku hongwa momukalo nenge moshinima shimwe shi li po oshiwanawa mpono omuntu ta vulu oku tenteka uumeno we moku opaleka opo ehala lye likale ta li monika nawa.

Mongashingeyi ngele omuntu kena iimaliwa koomuma oha vulu okulongitha okakalata ke komayalulilo gombaanga , okulanda shoka ahala mositola yontumba nenge okutuma iimaliwa kongodhi ye.

Oshitaafula shuulalelo osha pumbiwa megumbo kehe mongashingeyi molwaashono ohashi kwathele aakwanezimo opo ya kale yena ekwatathano ewanawa. Ohashi kwathele wo aakwanezimo opo ya kale pamwe ethimbo pehala lyoku kala ya tala moongodhi dhawo dhopeke noshowo ooradio dhomizizimbe.

Muuyuni wonena aantu ihaya kuuntumba we kiiti nenge komathindi gomamanya ngaashi monale, ihe ohaya kuuntumba kiipundi yomatyofa, ngono ga ningwa nawa, taga monika nawa, nenge kiipundi yiipilangi niitafula.

Mongaashingeyi aamati yaagundjuka ohaya yi koosikola dhopaungomba mono yiilongo okweetapo iilongitho ngaashi iipundi ta yeyi ningi miiti.

Ngele owuli omulongithi gombaanga yotango yopashigwana oto vulu okulanda eshina lyokuyoga mositola yaNictus. Uuna tofutu nokakalata oho kuthilwako ondando yimwe.

Ombaanga yaStandard bank otayi nkunkilile aayakuli yawo opo yakale yakotokela aaniifundja nenge mboka aakeengeleli, haya keengelele aantu iimaliwa mbyoka yili komayalulilo goombaanga dhawo.

Ooyene yoositola noshowo aaniilonga yoomoombaanga kehulilo lyesiku ngele ya mana iilonga yawo, ihaya yalula we iimaliwa yawo noonyala, ihe ohaya longitha okashina kokuyalula iimaliwa.

Ngele owuli omu longithi go obaanga ya standard bank ihe Kuna iimaliwa koomuma ngoye owa hala oku landa sha ino pumbwa oku longa nuu dhigu oto vulu oku longitha omu kalo go pay palse to longitha Ongodhi yoye yopeke wu lande sho wapumbwa.

Kehe oshilongo muuyuni oshina kutya oshimaliwa shasho oshina ongushu yithike peni . Oshiholelwa N$5 ngele wedhi tula miimaliwa yaAngola otadhi kupe 280.

Opu na omapaya ga longwa moshipa shongombe, omapaya ngoka haga zalwa unene kaamati nosho wo oongaku ndhoka dha longwa miipa yongombe kutya odhoomeme nenge dhootate.

Uuna omuntu azi poshishiindalongo ngaashi Angola eya moNamibia, ita vulu okulongitha iimaliwa yokoshilongo shawo opo alande, ihe oku na okuya koombaanga ndhono hadhi pingakanitha iimaliwa, opo avule okugandja iimaliwa ye yAngola ye apewe yomoNamibia.

Aalongithi yombaanga yotango yopashigwana, otaya vulu oku longitha uukalata wawo womayalulilo gombaanga oku landa eshina lyoku yoga iiyaha kositora ya Nictus hono taya kuthilwa ko kondando yawo.

Aalongithi yombaanga yoNedbank otaya vulu okulanda iilandomwa yawo taya longitha okakalata kawo kimayalulilo gombaanga yo ta pewa oshimaliwa koomuma ngele inaya hala okukanana natango pokashina kopondje uuna ya mana okulanda iilandomwa yawo.

Oombaanga dhimwe ngaashi Standard Bank, opuna omathimbo gamwe hadhi fala omayakulo kaayalulwa yawo mbono yeli kokule, itaaya vulu okuthika kiitayi yoombaanga dhawo.

Moositola dhiikulya nenge ngaa dhiikutu, uuna aantu taa landa, ohaya yi momikweyo, opo ngono e ya po tango oye a kwathelwe tango, po pu kale wo elandulathano.

Una ngele tolongitha okakala kombanga yotango yopashigwana .Otovulu oku landa ongodhi ndjoka hakutiwa (iphone16)melaka lyoshitakumi yali yina omayovi omilongo mbaali nandatu nomathele gane nomiilongo omugoyi(23490) ihe otoyi landa kombiliha lela (21900).

Aalongithi yombaanga yotango yopashigwana, otaya vulu okulanda omakopi gokolusheno, kositola yoNictus hono taya kuthilwa ko koondando dhawo.

Gumwe gomaalongithi yombaanga yotango yopashigwana okwa ti ye okushi shi kutya uuyelele wopaumwene kombinga yomapungulilo gombaanga inawu pumbwa okulombwelwa omuntu gumwe i ili. Nokwati ontseyo oyo uunkoondo aantu naya kondjithe omakengelelo.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja omakumagidho kaayakulwa yawo, uuna shu uka pomatango omanene, opo ya ninge omatengenekothaneko omawanawa kombinga yiiyemo yawo kaaye ki iyadhe ya longitha sha pitilila pwaa shono ye na okulongitha.

Mr Easy oku li omupukululi mu kehe shimwe a za kombaanga yoBank Windhoek. Okwa li a yi koshiputudhilo shopombanda shaUNAM Oshakati momasiku sho ga li 10 gaMaalitsa 2026, ethimbo omulongo nayimwe gongulonene sigo one komatango. Aalongwa ayehe mbono haya futilwa kuNSFAF oya li ya hiywa, opo ya ye ya ka kuthe ombinga momathigathano yo ya sindane woo shoka tashi sindanwa po.

Aanilonga yomombaanga ihaya longitha oonyala dhawo nenge ihaya yalula iimaliwa momitse ihe ohaya longitha uushina woku yalula iimaliwa uuna okashina haka kamana okuyalula iimaliwa ohaka tula ko omwaalu kutya okayalula iimaliwa ingapi.

Moshilongo shetu Oositola adhihe dhiikulya nodhiikutu omwa tulwa omalandulathano kutya aantu na ya ye nomikweyo, oshoka ngele opwa kala inaa pu tulwa ompango ya tya ngeyi, aantu ota ya kala ta ya ningi shoka ya hala.

Muuyuni wanakanena aantu ihaya tsilike we iizalomwa yawo moombuli dhondunda ngaashi monale ihe ohaya longitha oosikopa ndhono dha longwa miiti nenge miipilangi okutsilika mo oonguwo dhawo.

Selma Petrus kwa ningi omunelago sho asindana ongondhi yo iPhone 16 pro sho ali ayi methigathano lyono lyali tali gandjwa kombaanga yotango yopashigwana. Ethigathano ndino loyalist nee lyahulu momasiku 19 gaAguste omayovi gaali nomilingo mbali nantano.

Aalongithi yombaanga yo Bank Windhoek otaya vulu okutula iimaliwa yawo komayalulilo gawo gombaanga pokashina kopondje oshali itaya futu nande osha osenda.

Manga ehumokomeho ina liya, aantu nale okwa li ashike haya tumu iimaliwa uuna yayi koshitayi oshinene shombanga ndjono to longitha ashike mongaashingeyi ombanga ngaashi oBank Windhoek oto vulu okutuma oshimaliwa wu li megumbo to longitha ongodhi yoye yo peke.

Uuna wuli omulongithi gwombanga yotango yopashigwana oto vulu okulanda iilandomwa yoye nenge okunana iimaliwa pokashina kokunana iimaliwa tolongitha ashike ongodhi yoye yopeke. Totulamo oka*140*321# mongodhi yoye ito longitha okakalata koye komayalulilo gombaanga.

Moombanga omuna uushina mbono omuntu ha tenteke mo ashike iimaliwa ko taka tameke oku yalula ko kene nongele ka mana ohaka ulike omwaalu gwiimaliwa kutya ayihe kumwe oyili ingapi.

Muuyuni wo ngaashingeyi naashi ehumo tali ende taliyi komeho kalishi ethimbo alihe omuntu tolanda oshinima shontumba wapumbwa wukale wuna iimaliwa koomuma, ihe oto vulu okulongitha okakalata koye kombaanga opo wukalandithe mositola ndjono tolanda.

Uuna omuntu ta ka landa iinima ye mositola Ina pumbwa okukala a humbata iinima peke nenge e yi tula mokwaako, ashike o ta vulu okukutha okambamba mo no ta tula iilandomwa ye e ta kala te ka kookolola nenge te ka hingi.

Mbono yena uunongo wokuninga iitaafula noshowo iipundi niiti, otaya tsuwa omukumo opo yeshininge nuudhiginini .Oshoka ngele oya ningi iipundi oyindji niitaafula otaya vulu okuyi landithapo koosikola dhepangelo oshowo dhopaumwene opo yiimone iiyemo.

Aalongithi yombaanga yotango yopashigwana . Otaya vulu oku kuthilwako koondando dhawo dhaashoka taya landa uuna taya longitha oka kalata koma yalulilo gawo goombaanga mositola yo Nictus.

Oositola moNamibia nenge muuyuni awuhe ngaashi oWoerman block, ohadhi landitha iikunwa ya yoolokathana, iikunwa ngaashi oonamunate. Oonamunate aantu oyendji oha ye dhi landa unene piituthi yomanyanyu nenge yomaluhodhi.

Ombaanga yo Standard Bank ohayi vulu wo okugandja iimaliwa nenge omagano, kehangano ndoka hali ungaunga niiponga yo moondjila noshowo oopate.

Ombaanga yokulonga iimaliwa yaNamibia oya nduluka po iisimpo yi li mumwe iipe ngaashi omathele gaali ge li mumwe, ethele li li mumwe, oodola omulongo dhi li mumwe noshowo oodola ntano, iithilinga itano nenge othilinga yi li mumwe.

Ombanga yobank windhoek okwali tayi gandja esindano lyongodhi ompe mpeka yoiphone 15 uuna to longitha oka kalata kawo, esiku ndino olyali lya undulilwa komeho sigo omoma siku omilongo ndatu sepetemba omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Moshilongo shetu omuna oositola dhimwe dhoka hadhi landitha iinima yoomeme nootate, ashike opuna oositola dhimwe ngaashi oSignature nosho woo oLegit ohadhi landitha ashike iinima yoomeme.

Aailongi unene tuu mbono haya ilongo kiiputudhilo yopaungomba, ohaya ka ilonga nkene ye na okunduluka po iipundi nenge iitaafula taya longitha iiti.

Moositola ngaashi dhoWoermann Brock iilanditho mwa yawo ohaya kala ye yi pakela nawa. Ohayi kala nee ya pakelwa shi ikwatelela kutya mbino oyoludhi luni. Ihaya vulu oku pakela oothewa dhili pamwe niikulya. Oothewa ohadhi kala dhili pehala dhalyo niikulya tayi kala yili pehala limwe li ikalekelwa.

Oombaanga ohadhi kunkilile unene aayakulwa yadho, opo yakale ye li uupathi, kaaya gandje omawuyelele gawo goombanga, uuna taya lombwelwa kutya oya sindana oshimaliwa, nando okuza kombaanga yoBank Windhoek, kaaya gandje uuyele wawo wombaanga.

Moshilongo shetu omuna oositola nkene dhili po ohadhi landitha ashike iikwamboga nenge iihulunde yomaludhi nomaludhi ngaashi omayapula, omalemune, oonyanga nosho tuu.

Ombaanga yo Bank Windhoek ohayi kunkilile aluhe nenge unene aayakulwa yawo opo yakale yeli uupathi uuna taamono omatseyitho kongodhi dhawo kutya oya sindana iimaliwa oshoka aakengeleledhi oya ninga oyendji.

Ombaanga yokulonga iimaliwa moNamibia shi yandulukapo iimaliwa mbino iipe, oshigwana oshili sha kuunkililwa opo shikale shili uupathi, oshoka konima iimaliwa mbino yandulukwapo, okwadhimbululwa puna aantu yamwe yandulukapo iimaliwa yuumbudhi noshigwana oshali tashi lombwele opo kaashitambe noshitale nawa iimaliwa mbyoka taya pewa.

Oositola ohadhi pakele iinima yadho shi ikwatelela komaludhi gawo ,Ngaashi oothewa adhihe kutya odhokuyoga iikutu ,odho kuyoga iiyaha nosho tuu oshoka oomboloto otadhi kala ashike tadhi nika othewa.

Mostola ngaashi oShoprite nenge o Spar omuna oolaka mono mwa paakwa iilandithomwa yawo. Uuna omuntu toka landa iinima yoye owa uthwa oku kuthamo oka temba koye opo wu vule oku endithamo iilandonmwa yoye.

Aalongithi yombaanga yotango yopashigwana, ota ya vulu yalongithe oongodhi dhayo dhopeke, opo yatale noyakale yakwashili palekwa kutya uuyelele wawo wombaanga owu li mondjila.

Aaniilonga yomombaanga no yomomahangano gamwe gi ili oya pitikwa okukala yena oongeshefa dhopambambo opo dhi ya etele woo iiyemo ya gwedhwapo.

Sho nee uuyuni we ende tawuyi komeho aantu oya tameke taya eta iitafula yoku lila momagumbo mpono aakwanezimo haya kuutumba etaya lile uulalelo pamwe.

Opuna omahangano gamwe nkene yeli po ohaya longo ashike oombete dhokulala dhoka dhoshinanena noshowo omatyofa ano iipundi yoku kuutumba, yo taa landitha nee kaantu mbono yena ohokwe noya hala okulanda iinima mbi.

Monale aantu okwali ashike haya kuutumba uunene kiipundi yiipulasitika nenge kiipundi yomatindi gomilunga, ihe mopaife uuyuni showa humu komeho opweya omatyofa goku kuutumba, po opu na oombete ndhono dha longwa dha fa omatyofa dhokulala.

Epaya oshizalomwa shomombunda hashi zalwa kaalumentu yomapipi agehe, nohali longwa moshipa shongombe. Monale, aalumentu oyo ashike kwali haya zala omapaya, ashike mongaashingeyi naakulukadhi ohaya zala woo omapaya.

Iipa ngaashi yoongombe noyoonkambe ohayi longithwa okuninga oondjatha ndhono hakutiwa oondjatha dhomukoya , oondjato nosho wo oongaku.

Monale aantu okwali haya tsilike oonguwo dhawo moombuli dhoondunda. Ihe mo paife uuyuni sho wayi komeho opwa longwa oosikopa dhono dha longwa miiti mono aantu taya vulu oku pakela nenge oku tsilika oonguwo dhawo.

Odhindji dho moositola dho moshilongo shetu ngaashi oshoprite, fresh co ohadhi landitha iikwamboga ngaashi: omayapela, omalemune, oavocado nosho woo oonyanga.

Iikwamboga oya simana molwashoka oyina iitungithi yolutu noovitamine dhono hadhi kwathele olutu, opo lu kondjithe mikithi nokukala luna oonkondo. Yo ohayi kwathele mbono taye yi landitha opo ya imonene iiyemo ya kwathele aanegumbo yawo.

Mopaife aantu ihaya yiwe moombaanga ndhoka oonene opo ya ka kale ya kalela omikwewo omileleeka ya vule ya tule mo iimaliwa yawo komayalulilo goombaanga, ihe ohaya tula iimaliwa yawo komayalulilo goombaanga taya longitha uushina wopondje nenge wokunana iimaliwa.

Uuna shu uka pehulilo lyomumvo nopevalo lyomu kulili ooaitola odhindji moshilongo shetu ngaashi Shoprite, woermann, ohadhi kala dha tsilika uunima tawu adhima nawa tawu ulike enyanyu notawu hambelele evalo lyomukulili.

Ostola ya nictus ota yi gandja omawu wanawa, kwaambono taya landa iinima yondando yithike po N$5000 taya longitha oka kalata kombaanga yotango yopashigwana.

Muuyuni omuna iiyenditho oyindji, iiyenditho ngaashi, oohauto, uutemba woondoongi, noombasikela nenge oomota. Mbono itayavulu okulanda ohauto otayavulu okulongitha oomota nenge oombasikela.

Aamati oyendji oyena ohokwe moku kutha ombinga muudhano wa yoolokathana okutya nee etanga lyo koompadhi, etanga lyo mokambamba nenge pamwe etanga ndyono haku tiwa ovolley ball.

Mongashingeyi oositola ohadhi landitha iikutu yomaludhi nomaludhi. Nakehe ngoka ena ehalo lyokulanda iikutu wo oku uthwa opo a kakonge iikutu mbyoka a hala noku kiiyeleka a tale ngele okwa gwana mo.

Ombaanga yoNedbank nayo oya kuthako oongaku. Peha aayakulwa yawo ya ye meni lyombaanga onene ya ka tule iimaliwa komayalulilo goombaanga mono taya vulu oku adha omikweyo omile, ohaya vulu oku longitha uushina wopondje opo ya tule iimaliwa yawo komayalulilo gawo goombaanga.

Ombaanga yo bank Windhoek ohayi gandja oompito dhokukutha ombinga momathigathano ngono gena ethimbo haga patuluka naangu ahala oku ishangitha ota ishangitha manga ethimbo lyoku pata inali adha.

Uuna omuntu gontumba keena iimaliwa ota vulu okuya kaanafaalama mbono haya landitha iikwamboga mehwata. A ka lande ko iikwamboga ye e ye a landithe kooshimwe, opo iimonene iiyemo.

Mopaife ngele owu li omulongithi gwombaanga yoBank Windhoek, oto vulu okunana iimaliwa yoye komayalulilo goye gombaanga ,nenge okutula iimaliwa yoye komayalulilo gombaanga to longitha ashike uushina wo pondje.

Ombaanga yoStandard pamwe nehangano lyuudhano moNamibia, ohaya vulu okuyunganeka uudhano wonomenawina wuuthanguthangu. Ngono teya gotango nenge omutiyali ohapewa epapa niimaliwa yontumba.

Omatyofa iipundi yoshinanena. Iipundi ya longwa momafulafula etayi hondjelwa iilapi kombanda. Iipundi mbyono hayi kala unene momahala goku kuutumba momagumbo uunene tuu gomoondolopa.

MoNamibia omuna oositola dhimwe nkene dhilipo ohadhi landitha ashike iikwamboga nenge iihulunde ngaashi ositola yo Freshco, nohadhi landitha iinima mbino kombiliha lela.

Opuna dhimwe dhomoositola hadhi landitha ooshuta, okutya ne ooshuta dhoomeme nenge ooshuta dhootate, ngele owa adha omuntu azala oshuta, okuye ashike watala.

Dhimwe dho moombanga dho moshilongo shetu nenge muuyuni ngashi oNedbank ohadhi gandja iimaliwa yo maudhano moka aantu taya yi momathigathano nande ogo ku tondoka, omathigathano gokuhinga oombasikela, taya sindana iimaliwa yontumba.

Ngele to swipa mostola yo nictus to longitha okakalata komayalulilo gombaanga yotango yopashigwana oto vulu oku kuthilwako kondando yaashoka to landa.

Opsitola dhimwe nkene dhilipo ohadhi landitha ashike oondjato. Kutya nee oondjato dhopeke, oondjato dhiikutu. Ngaashi oondjato dhiikutu omo mono omuntu ho enditha iikutu uuna omuntu toyi molweendo lontumba, toyi pehala lontumba. Nenge uundjato wopeke woomeme mono haya tula oompumbwe dhawo.

Ombaanga yoBank Windhoek mOngwediva ohayi ningile aayakulwa yawo ohungi okupitila komalungula opo yapule shoka yahala okutseya yagandje omanyenyeto gawo shoka inaaya nyanyukilwa kombinga yomayakulo taya pewa kombaanga ndjika.

Veronica Hill okuli omukalimo gomoKarasBurg nokwali aninga omusindani omunelago sho asindana oshimaliwa shoEasy okuza koBank Windhoek okwa gandja iitya ye tati oshimaliwa osheya pethimbo eshi pumbwa noonkondo nokweshilongitha okulanda oompumbwe dhe dhomagumbo nokwali apandula noonkondo.

Aalongithi ayehe yoombaanga yoBank Windhoek otaya vulu okutula iimaliwa komayalulilo gawo gombaanga, taya longitha okashina kopondje itaaya futu nande osenda yasha.

Ombaanga ya bank Windhoek otayi gandja omilandu dhono aayakulwa yawo yena okulandula muDecemba, kutya ngele kayena iimaliwa naya kale momagumbo inaya gandja uuyelele wawo wombaanga kaantu tayeya dhengele naya kwate nawa iimaliwa yawo oshoka Januali otekeya noshinima oshinene naya kale ya gamenwa yonaya kale yuu uvite nawa muDecemba.

Oombaanga dhimwe ngaashi oNEDBANK ohayi vulu okugandja omukuli kwaa mboka ye na ohokwe noya hala okulya omikuli dhokulanda omagumbo gawo ngoka ya hala nenge ngoka ya tsa ondjodhi, taya kutha nee omikuli kombaanga yo taya ka futa nale.

Sho twa kala momuthigulukalo gwetu gwAawambo aantu okwa li hatu lile pelugo aakulukadhi ,naasamane okwali haya lile koshinyanga ya kuutumba owala pevumi benge ya kuutumba kiipundi yiiti ihe mopaife aantu oya landa iipundi yuukalelo mpono anegumbo ayehe haya kuutumba etaya li pamwe .